Abun da ake kira da cincin sanannan kayan ciye ciye ne a Afirika ta yamma da ake yi da gari, da sikari, da man shanu, da ƙwai, da madara, sannan a soya ko a gasa har sai yayi ƙwari. Garin alkama shi ne mafi abun da ake amfani da shi wajan yin cin cin. Amma ana iya yin amfani da garin rogo in babu garin alkama, ko ayi amfani da garin alkama gaba ɗaya. Hanyar yin cincin. Na farko haɗa kayan haɗi. Za a haɗa garin da sikari, da man shanu, da ƙwai da madara. Na biyu yin daka da yanka, sai a murza sannan a yanka ta ƙanana. Na uku soyawa ko gasawa. sai a soya ko a gasa har sai har sai yayi ruwa ruwa zinari. Na ƙarshe ajiya. Sai a ajiye cincin a cikin gwando rufaffe don ya cigaba da yin ƙwari.

Puf puf sanannen abinci ne a Afrika ta yamma, wanda ake soyawa a mai. Ana yin shi ne da garin fulawa da siga da yeast da ruwa. Ana haɗa ƙullun a bar shi ya tashi, sannan a soya shi a mai har sai ya zama ruwan ɗaurawa. Yana da laushi a ciki, kuma yana da ɗan ƙyalli a waje. Siffofin puf puf. Sinadaran; garin fulawa, siga, yeast ruwan dumi, gishiri, kuma wasu lokutan ana kara madara da nutmeg ko vanilla dan kara ɗanɗano. Yadda ake yi, ana barin yeast ya sa ƙulun ya tashi kafin a soya shi. Tsari; yana da ɗan ƙyalli a waje, amma laushi da taushi a ciki. Ɗanɗano; yana da ɗandanon siga, sai dai wayansu suna ƙara kayan kamshi ko barkwono don yin shi a matsayin abinci mai ɗan ɗaci. Yadda ake ci; ana cin puf puf a matsayin abinci mai sauki ko na titi, wasu na ci da miya ko shayi.

Kwano na sabbin kifaye da aka kama. Kwano na sabbin kifaye da aka kama ba kawai abinci ba ne yana nuna ƙoƙari, haƙuri, da kwarewa, da ake buƙata wajen kamun kifi sabbin kifi da aka kama daga koguna, tekuna, ko taku yana da ɗanɗano mai na asali kimar gina jiki mai yawa da muhimanci a al'adu da dama a duniya. Hanyar kamun sabun kifi. Kama Kifi yana buƙatar dabaru, fasaha, da amfani da kudaje masu jan hankali ga kifaye daban-daban masunta suna amfani da gidaje ƙugiya da tarkuna dangane da irin kifin da suke so su kama da idan an gama kifi ana tsaftace shi kuma a adana shi domin ya kasance ta ɗaɗe da kyau yadda ake shirya sabon kifi. Bayan an ka Kifi ana iya dafa shi ta hanyoyi daban-daban. Na farko, soyawa ana shafawa da kayan ƙamshi sannan soyawa har sai ya yi launin zinare?, na biyu gasawa, ana gasa shi akan wuta ko gawayi don ya ɗauki ƙamshi na hayaƙi, dafawa a miya, ana tafasa shi cikin miya mai albasa tumatur da kayan ƙamshi? ana shanya shi a kan wuta domin ƙarawa ɗanɗanonsa ƙamshi tare da adana shi na dogon lokaci, fa'idojin gina jiki na sabon kifi, Kifi yana yawa yana da yawan furotin yana da ƙarancin mai kuma yana da wadataccen ometa tire wanda ke inganta lafiyar zuciya kwakwalwa, da jiki baki ɗaya haka kuma yana da muhimmin bitamin bitamin kamar bitamin di da bi towel da sinadarai kamar kashiyom?

Shukan kankana. Kankana shuka ce mai rarrafe wacce ke samar da manyan ‘ya'ya masu ruwa da daɗi. Ita shukan kankana tana da ganyaye masu faɗi, furanni masu launin rawaya, kuma tana yaɗuwa a ƙasa. Bayanai a kan shukan kankana. ‘Ya'yan itacen kankana tana da fata mai kauri, ko ruwan ɗaurawa, cikin ta ja ne ko rawaya, daga ciki kuma sai ka ga wasu akwai ƙwaya ko ba tare da ƙwaya ba bayan su. Yanayin girman kankana. Ita kankana tana buƙatar zafi mai kyau, ƙasa mai kyau, wacce ke shan ruwa da kyau da shayarwa a kai a kai. Ita kankana tana amfani wurin gina jiki, tana da ruwa sama da kaso casa'in, kuma tana ɗauke da sinadarin vitamin a, da vitamin c da kuma sinadarin anti oxidant. Shukin kankana tana da muhimmanci ga tattalin arziki sabida ana amfani da ita a hanyoyin kasuwanci, kayan marmari, da abinci.

Saka amfanin gona a jakunkuna. Saka amfanin gona a jakunkuna yana da muhimmanci tun ajiyewa, sufuri, da kare inganci. Muhimman matakai na saka amfanin gona a jakunkuna. Na farko tantancewa, da tsaftacewa, a cire amfanin da ya lalace da kuma amfanin dake da datti. Na biyu zaɓin jakunkuna a yi amfani da jakunkuna masu iska don ajiyan hatsi, kuma a yi amfani dana roba don ajiyan kayan lambu. Na uku aunawa da cikawa. A tabbatar da nauyin kada a cike fiye da ƙima. Na huɗu rufewa da yin alama a kare daga ƙwari kuma a rubuta bayani kamar nauyin amfanin gona, da kwanan girbi. Na biyar ajiya da sufuri. A adana a wuri mai sanyi da bushashshiyar iska, kuma a kula da sufuri to daga ƙarshe dai fa'idodin saka amfanin gona a jakunkuna shi ne tana rage asara, tana ƙara inganci, kuma tana sauƙaƙe aje yuwuwa da sufuri.

Rumbun ajiye marasa. Rumbun na masara wata hanya ce ta adana amfanonin gona domin kare shi daga lalacewa, daga ƙwari, daga matsanancin yanayi. Nau’o’in rumbu. Akwai rumbu na gargajiya, kuma akwai rumbu na zamani. Ita rumbu na gargajiya ana yin shi ne da itace ko tubali ana ɗaga shi daga ƙasa. Sai rumbu na zamani ita rumbu na zamani ana gina shi da bulo, ƙarfe ko siminti tare da ingantaccen iska da kariya daga ƙwari. Muhimman siffofin runbun aje masara. Rumbun aje masara yana da kyakkyawar iska, yana da kariya daga ƙwari, yana da bushashshiyar muhalli, kuma yana da sauƙin amfani. Fa'idodin rumbun ajiye masara. Na farko rumbun ajiye masara yana hana asara bayan girbi, na biyu rumbun masara tana tabbatar da wadatar abinci, na uku rumbun masara yana inganta darajan masara a kasuwa.

Namijin goro. Namijin goro shuka ce ta magani wacce ta fito daga yammacin afirka, da tsakiyar afirka, wanda aka sani da ɗanɗanonsa mai ɗaci da ke juyawa bayan taunawa. Ƙwayoyinta da ganyanta suna da amfani iri iri ta hanyoyi daban daban. Ta ɓangaren amfanin lafiya, ita namijin goro yana haɓɓaka rigakafi, yana taimakawa da narkewar abinci, yana goyan bayan lafiyar numfashi, yana kara sukari da faɗakarwa, yana da ƙaddarorin dake ƙara sha'awa. Ita namijin goro tana da muhimmanci tattalin arziki da al’adu. Namijin goro ana amfani da shi a cikin maganin gargajiya, kuma a matsayin alamace ta alheri. Ita kuma namijin goro yana da amfani wurin masana'antar har haɗa magunguna.

Tafasa ruwa. Tafasa ruwa yana faruwa lokacin da ruwa ta kai degree Celsius ɗari ko degree Fahrenheit ɗari biyu da goma sha biyu a matakin taiku. Yana juyawa zuwa tiririn ruwa da kuma samar da kumfa. Matsayin tafasa ruwa zai iya canzawa dan ganin da tsayin wuri wato oddity, ko kuma ƙazanta wanda ke cikin ruwa zai iya canza wurin tafasawan ta. Ruwa da ya tafasa yana da amfanin a girki, a sarƙacewa a wurin wanke wanke, da kuma shan shayi. A lokacin da ake tafasa ruwa ya kamata a yi taro, a kula sosai don gujewa ƙonewa da raunin da ya shafi tururi. Lokacin da ake tafasa ruwa ya kamata a yi amfani da murfi oan harzantar da tafasawa, da kuma adana kuzari. Ruwan da ya tafasa yana da muhinmanci don kashe ƙwayoyin cuta, cire abinci, ko tsarkake abubuwa.

Tsurowar shuka, tsurowar shuka nanufin tsarin da sabon beshi ko harbe fure ko ganye ke fitowa daga ƙaramin tsuro a ƙarshen shuka gaɓa ko tushen shuka. Nau'ikan tsurowar shuka akwai kayan lambu ita sabbin reshe ne ko gaɓa. Ita kuma fure tsuro wanda suke zama fure. Sai kuma na ƙarshe akwai waɗanda ke tasowa a kan sassa daban-daban na shuka kamar ganye ko tushen. Tsarin tsurowar shuka, tsurowar shuka tana da tsuro suna fitowa daga gaɓa mai ƙima suna girma zuwa harbe furanni ko ɗanye kuma suna buɗewa loakcin da suka girma. Ita tsurowar shuka ana amfani da shi don yaɗuwa don haihuwa na shuke-shuke don girma da kuma samar da furanni ko ya'yan itace.

Sauran raguwar samar da man kwakwa sauran raguwar samar da man kwakwa wani fiddu ne da ake ragewa bayna an matse kwakwa don fita da man kwakwa. Yana dauke da fiver raguwar mai wanda yake shi ne kaso goma da kuma dan shi wanda shi ne kaso arba'in zuwa kaso sittin. Amfani sauran raguwar man kwakwa na farko ana amfani da shi a matsayi kayan mayar da wuta wato fuel. Ana amfani da shi don ɗumama da samar da makamashi. Na biyu ana amfani da shi a matsayin abincin dabbobi, ana sarrafa shi don ciyar da dabbobi. Na uku takin gona yana ƙara ingancin ƙasa da riƙe danshi. Na huɗu samar da mayuka, ana amfani da shi don samar da iska metin. Na biyar takarda da kayan gine-gine. Ana sarrafa shi zuwa takarda da kayan gine-gine. Yanzu saraun fa'idojin sauran raguwar samar da man kwakwa yana rage ɓarnar shara. Na biyu yana samar da makamashi mai ɗaurewa. Na karshe yana inganta ƙasa.

Amfanin gona nan kasuwanci. amfanin gona ka suwanci suna nufin yin amfani da ake nomawa domin sayarwa da samun riba maimakon amfani da su don abinci kawai waɗannan amfanin suna? taka muhimman rawa wajen bunƙasa tattalin arziƙi na yankuna da ƙasa gaba ɗaya misalan amfanin gona na kasuwanci ɗaya, Koko ana nomawa a Africa ta yamma da Eshiya don samar da Cakulet, na biyu Auduga muhimmin amfanin gona don masana'antar yadi, na uku, Kofi, anan nomawa a yankunan da ke da yanayin mai ɗumi don samar da abin sha, na huɗu, Shayi ana nomawa a ƙasashe kamar: Indiya da Kenya don fitarwa. na biyar: Roba, ana fitar da ita daga bishiyoyin roba don amfanin na masana'antu. Na bakwai: Rake, babban tushen sukari da kuma?????? wake soya: ana amfani da shi sarrafa abinci ciyar da da dabbabobi da kuma man fetur na?????? Kwayoyin kashu amfani mai daraja da ake nomawa a Africa da Eshiya. Muhimmancin amfanin gona na kasuwanci bunƙasa tattalin arziƙi yana kawo kuɗaɗen shiga ga manoma da kuma tattalin arziƙin ƙasa, samar da ayyukan yi yana ba da damarmaki a harkar noma sarrafawa da kasuwanci samar da kuɗaɗen?? ana sayarwa a ƙasashen waje domin samun kuɗi samun kuɗin shiga amfanin masana'antu ana amfani da su wajen samar da? kayayyaki kamar yadi abinci da kayan kwalliya

yaro agona yaro a gurun gona yakan shiga koyo temakawa ko kallo na ai yukan noma gonaki suna bama yara daman samun karewa kai tsaye gameda samar da abinci matsayi da aiyukan yaro a gona na farko koyo game da noma kallon yadda shuke shuke yake girma kula da dabbobi da shirya ƙasa fahimta mahimmancin noma asamar da abinci na biyu temakawa a aiyuka masu sauƙi kamar ciyar da ƙananan dabbobi ko shayar da shuke shuke tattara kayan marmari da kaya lambu tare da kulawar manya na uku fa idodin rayuwa a gona yana koyarda ɗaukan nauyi da halin kwazo yana ƙarfafa ƙaunan yanayi da fahimtar tushen abinci yana inganta motsa jiki da sha gala da aiyukan waje

yaro a gona yaro agurin gona yakan shiga koyo temakawa kokallo na aiyukan noma gonaki suna bama yara damar samun kwarewa kai tsaye gameda samar da abinci matsayi da aiyukan yaro a gona na farko koyo game da noma kalon yadda shuke shuken yake girma kula da dabbobi ta shirya ƙasa fahimtar mahimmancin noma asamar da abinci na biyu temakawa a aiyuka masu sauƙi kamar ciyar da ƙananan dabbobi ko shayar da shuke shuke ko tattara kayan marmari da kayan lambu tare da kulawan manya fa idodin rayuwa a gona yana koyarda ɗaukan nauyi da halin kwazo yana ƙarfafa ƙaunan yanayi da fahimtar tushen abinci yana inganta motsa jiki da shagala da aiyukan waje

kallo ta kusa na kamu kallo ta kusa na kamun kifi yana maida hankali akan nau'in kifi girman ta lafiyar sa da ingancin ta wannan yana taimakawa masu kama kifi da masu bincike don nazari da rubutu bayanai muhimman abubuwa na farko nau'in kifi duba siffa ko sikeli da fuka fuki don gano nau'in shi ko wadanda ake kare na biyu girma da nauyi manyan kifaye na da daraja sosai a kasuwa kuma ana auna su don nazari da gasar kamun kifi na uku duba inganci idanu masu haske kiloli ja da fata mai laushi suna nuna inganci hanyoyin kamun kifi bayyana kaya tarko ko layi don bin diddigin ɗorewa kamun kifi sai na karshe ɗaukar hoto da rubuce rubuce ana amfani da shi don gasar kamun kifi bincike da karin kifaye

tarin koko tarin koko hanya ce ta gargajiya wajen yin kinyin koko domin inganta ɗanɗano da inganci kafin a busar da shi ana amfani da ita sosai a najeriya ghana da ivory coast hanyoyin tsinin koko kwanaki biyar toh na farko girbi da fashewa ana fasa kwayar koko don cire tsaba na biyu tattara tsaba ana tara su akan ganyen ayaba kuma a rufe na uku tsinin kwayoyin cuta suna raba ruwan kwayar koko suna haifar da zafi da inganta ɗanɗano ana juyawa bayan ko wani kwana biyu na huɗu busarwa bayan tsinin ana busar da kwayoyin koko a rana amfanin tsinin koko farko inganta ɗanɗanon na biyu rage daci da danɗano mai tsanani na karshe kare inganci don ajiya

Kwantan koko, kwantan koko ƴaƴan itacen bishiyar koko ne wanda ake samar da ƙwayoyin koko don yin cakulet, garin koko da man koko. Muhimman siffofi, na farko yana da siffar oval tsawon centimetre goma sha biyar zuwa talatin kuma yana da fata mai kauri da kaushi. Na biyu, launin koren ko shunayya idan bai nuna ba yana juyawa zuwa rawaya ko ja ciki yana ɗauke da ƙwayoyi ashirin zuwa hamsin cikin ɗanyen ruwan ƴaƴan mai daɗi girma da girbi yana bunƙasa a yankunan zafi da danshi kamar Afirka ta yamma da kudancin Amurka. Yana ɗaukar watanni biyar zuwa shida kafin ya nuna kuma ana girbin sa da takobi ko wuƙa Amfani da muhimmanci, ƙwayoyin koko ana busarwa da sarrafawa zuwa cakulet, ɗanyen ruwan ƴaƴan ana amfani da shi wajen yin abubuwan sha, ɓawon koko ana amfani da shi a matsayin takin zamani. Ƙasashe mafi samar da koko sune, Cote d voire, ghana Najeriya da cameroon.

Bishiyar Koko, bishiyar koko bishiya ce mai ɗorewa a yankunan zafi. An fi nomanta a Afrika ta yamma kaman Najeriya, Ghana da Ivory coast Tana samar da yayan koko waɗanda ake amfani da su wajen yin cakuleti. Muhimmin halayya. Na farko, tsawo. Tana girma zuwa mita hudu zuwa mita takwas kuma tana buƙatan inuwa. Yaya ƙwanson koko, suna da siffan oval suna canza launi yayin da suke nuna. Ƙwayoyin koko, suna cikin ƙwanson tare da farin ruwa na yayan itace mai zaki. Yanayin girma yanayi zafi mai kyau tsakanin degree Celsius 21 zuwa 30 da ƙamshi mai yawa ƙasa mai zurfi kuma da tsafta. inuwa ya fi girma a ƙarƙashin manyan bishiyoyi. Sai kuma amfani da muhimmanci koko Ana amfani da ita wajen yin cakulet shayi kayan shafawa da magunguna Babbar amfanin gona ce ta kasuwanci a Afirka ta yamma tana tallafawa manoma.

Bishiyar kwakwa bishiyar kwakwa tana girma a yankunan gabar teku aduniya tana samar da kwakwa ana amfani da ita don abinci may da abin sha mahimman halaiya tsawo tana girma zuwa mita goma sha biyar zuwa mita talatin tana da jikin bishiya me tsawo da siriri YaYa sunada kosfa me kauri da kyalli ganye do ganyen ganye kamar fuka fuki yanayin girma yanayi tana buƙatar zafi me kyau tsakanin digiri salshiyos ashirin da bakwai zuwa digiri salshiyos talatin da biyu da ɗanshi me yawa ƙ asa tana buƙatar ƙasa me kayu waɗanda ke shan ruwa da kyau amfani da mahimman ci ana amfani da kwakwa amadadin abinci kayan shafawa kayan gini babban amfanin gona ne a yankunan zafi

Gonar masara, Gonar masara, fili ne da ake noma domin girbin masara ɗaya daga cikin muhimmin hatsi a duniya. Noman masara yana taka muhimmiyar rawa wajen dan cimma wadatar abinci. Samar da abincin dabbobi ta sarrafa shi dan masaʼantu. Muhimman matakai na farko shirya ƙasa, a gyara fili da kawar da ciyawa a shafa takin zamani ko na gargajiya. Na biyu shuka, a yi amfani da iri mai kyau a shuka da nisan centimeter sabaʼin da biyar tsakanin layi da kuma da nisan centimetre ashirin da biyar tsakanin shuka. Na uku kulawa, goge ciyawa dan hana ga sa da amfanin gona. Na hudu ruwa, a tabbatar da ruwan sama ko yin ban ruwa a busassun wurare. Na biyar girbi da ajiya, a girbe bayan watanni uku zuwa huɗu idan ganyen ya bushe. A adana yadda za a hana ƙwari da lalacewa. Faiʼdojin gonar masara, na farko abinci. Ana yin ana yin garin tuwo da waina da masara. Na biyu kiwon dabbobi, ana amfani da ita dan ciyar da kaji da shanu Na ƙarshe, tattalin arziki. Tana samar da kuɗin shiga ga manoma.

Iccen tsamiya, itaciyan tsamiya shuka ce ta yankunan zafi da matsakaicin zafi wacce aka fi sani da ƴaƴan ta masu zafi da zaƙi da ake ci, tana cikin iyalan dangin wake ana yawan nomanta ya yankunan Afrika, Asia da Latin Amurka. Halayen itaciyan tsamiya, itaciya mai girma tana kai wa centimetre ashirin zuwa talatin tsawo tana da ganyaye ƙanana masu yawa tana fitar da furanni rawaya ko ja da suke zama ƴaƴa. Halayyan ƴaƴan tsamiya, ƴaƴa masu launin ruwan ɗorawa, da tsawon centimetre goma zuwa goma sha biyar da fata mai kauri ciki yana da ɗanyen ruwa mai launin ruwan kasa. Yana ɗaci mai ɗan zaki tare da tsaba masu ƙarfi a ciki. Amfani, na farko a abinci. Ana amfani da shi a miya, shayi, alewa da ruwan sha. Na biyu magani, yana taimakawa narkewan abinci, rage kumburi, daidaita sugar. Na uku noma da masanaʼantu, ana amfani da shi a abincin dabbobi da sarrafa katako.

Wake tana kiran girbi wake tana da muttuƙar muhimmanci a ana noman sa da irin sa da ganyan sa sanin lokacin girbi daidai yana taimakawa wajen samin amfanin gona mai inganci alamomin cewa wake ya shirya don girbi canjin launin ƙunsun wake kunsun suna komawa ruwan ɗorowa, rahawayya ko busashe bushewar ganye ganyan shuka suna bushewa kuma suna faɗuwa ta wurin kunsun kunsun da suka nuna, suna yin karfi, kuma suna karyewa cikin sauki ta wurin iri idan an matsa iri yana kasancewa mai karfi ba mai taushi ba hanyoyin girbi tankanwa da hannu ana cire kunsun waken da hannu yanke shuka da bushewa ana yanke shuka gabaɗaya a barta ta bushe kafin a cire iri daka da peppecewa ana dakawa don fitar da iri, sannan a sarkace su ajiya da kula ɗin amfanin gona bayan girbi busar da iri da kyau a busar da su zuwa kimannin kaso goma sha biyu na ɗanshi don gujewa lalacewa a ajiye a jikka ko container ana amfani da jakkunna masu iska ko container na roba don karewa daga kwari maganin kwari ayi amfani da hanyoyin gargajiya ko magungunna don hana kwari fa'idodin girbi a lokaci ingantattun iri don ci ko shuka rage asara daga fashewa ko arin kwari samun darajar kasuwa da damar ajiya mai kyau.

Wake, a cikin hari. Wake amfanin gona ne mai muhimmanci a Afrika wanda aka fi daraja saboda yawan sinadarin gina jiki ɗin sa da kuma iya jure yanayi mai zafi da fari duk da haka yana fuskantar hare hare daga ƙwari da cututtuka da yawa wanda zai iya rage yawan amfanin gona da ingancinshi sosai. Babban barazana na farko ƙwari. kwafsa Yana lalata fure da ƙwanson wake. Ciwon tsutsar wake, yana cin tsaba a cikin kwanso Ƙwaron kifi, yana lalata wake a ajiya. Tsutsar ifi, yana shan ruwan ganye yana hadasa rawayewa. ciwuka ciwon mosik na wake yana sa ganye su lankwasa Ciwukan fungi, yana haddasa zubar ganye da rage amfani gona. Hanyoyin magani, haɗin hanyoyin rigakafi, a yi amfani da hanyoyi daban-daban dan yaƙi da kwari. Irin wake masu ƙarfi, shuka iri wake masu juriya ga cututtuka, ajiya mai kyau kare wake daga kwari cire ciyawa da tsaftace aikin gona suna hana ƙwari samun gurin zama.

Drone ko jirgin sama mara matuƙi wato uav na urace da ake sarrafawa daga nesa ko kuma me cin gashin kanta ana amfani da ita afannoni daban daban ana samunsu a girma daban daban daga ƙanana zuwa manyan na masana antu nau in drones akwai moti rutu dan ɗaukan hoto tsaro da noma akwai fix win don tasfira da tashi me nisa akwai haibri haɗin fasalin biyu amfanin drone noma kulada amfanin gona feshi da nazarin ƙasa faro kulada iya koki da dabbobin daji ɗaukar hoto samun hotunan sama da bidi o aiyukan gaggawa ceto da gano gobara isar da kaya kai kayan lafiya fa'idodi drone tana rage farashi da ceton lokaci tana inganta dedaito

Jin daɗin ƙananan abinci da sha shin ƙaramin abinci tare da abin sha yana ƙara kuzari hana jin nauyi da shayar da jiki wannan na iya zama kayan ciye ciye mai sauƙi ko ƙaramin abinci tare da abin sha me daɗi fa'idodin cin ƙananun abinci da sha ƙara kuzari yana bada gina jiki batare da cika ciki ba ɗakakin narkewa ana narke ana narkar da shi cikin sauƙi ba tare da kumburiba kare jiki daga rashin ruwa abin sha yana maye gurbin ruwa daga ƙirƙiransa temakawa lafiyar jiki yana temakawa wajan ci gabada cin abinci mai kyau misalin ƙananan abinci da abin sha abinci sa lat YaYan itace yogot ko miya mesauki abin sha ruwan YaYan itace shayin ganye ko ruwan sha

Jin daɗin cin abinci me sauƙi na sha uba da ɗa wannan yanayin yana nuna lokaci musamman tsakanin uba da ɗansa yayin da suke cin abinci me sauƙi da shan abin sha yana baiyana ƙauna da haɗin kai abinci abinci me sauƙi kaman birodi miya bo yaiyan itace me sauƙin cin dan tattauna cikin nishaɗi abin sha abin sha na iya zama ruwan YaYan itace shayi ko abin sha na gida yana ƙara jin daɗi da annashuwa yanayi wuri mai na tsuwa kamar gida ko lambu cike da dariya da tattauna mai ma'ana haɗin kai yana ƙar fafa alaƙan uba da ɗansa kuma lokaci ne wanda ze bada uba ze iya bada sha warwari da ƙirƙiran kyawawan tinani

Jin daɗin cin abinci na gida shi abinci na gida yana haɗa mutane da al'ada garga jiya ta al'umma ana amfada sabbin kayan marmari da hanyoyin kirki na gargajiya mahimmun abubuwa na farko shine kayan abinci na asali ana amfani da hatsi kayan lambu nama da kayan ƙamshi na gida abu na biyu hayoyin girki na garga jiya ana dafasu da wuta ko tukunya ta laka waɗada ke ƙara daɗi abu na uku mahimmancin al'adu anacin abincin tare don ƙarfafa haɗin kai abu na huɗu amfanin lafiya cike da sina dari sinadaran gina jiki kuma ana amfanida kayan abinci na halitta na biyar wanintan ɗan ɗano yanada ƙamshi ɗan ɗano ta ɗan ɗanon musamman mahimmancin sa na farko yana kare al'ada na biyu yana temakawa manoma nagida na ƙarshe kuma yana kar ƙarfafa cin abinci me lafiya

jindaɗin cin abinci na gida cin abinci na gida hanya ce mai zurfi da hada muta mutum da wata alhada ta hanyar abincin ta ina bada asalin ɗanɗano daga girke girken gargajiya yana hada mutane da tarihi da aladu kuma yana tallafa wa al'umman yankin ta hanyar habbaka kananan kasuwanci raba abinci tare yana karfafa zumunci da sadarwa yana haifar da kyawawan tunani kuma yana karfafa shawar gwada sabbin kayan abinci da girke girke abinci na gida yawancin yana nuna amfanin gona na yanayi na yankin yana nuna yadda yanayi yanayin guri ke shafar abinci don jindaɗin wannan kwarewa gaba daya nema shawarwari dun da zuciya ko yi dokokin cin abinci ziyarci kasuwanni kuma yi girki tare da mazaunin yankin na karshe mutuncin taɗin ainihin ɗanɗanon wani yanki ne da kuma kirkiran kyawawan tunani masu dauwama

jindaɗin cin abincin gargajiya kayan ciye ciye da sha akwai wani abu na musamman dangane da zama ɗin jindaɗin saukin abinci na gargajiya wani kayan ciye ciye mai daɗi da aka haɗa da abinci abin abin sha mai sanyaya rai ko a kasuwa mai cike da hayaniya aɗanɗa ɗin gari ko a gida abincin gargajiya yana kawo ɗanɗanon alhada da al'umman yankin ka yi tunani cin doya da mai ko masara da aka gasa kamshin ta yana haɗuwa da laushin ta ko kuma kana jindaɗin kuli kuli mai ɗanɗano tare da kofi na kunun aya abin sha mai zaki da kamshin gyada jindaɗin wannan abincin ba kawai game da ɗanɗano bane yana kawo kaunar al'umma tuna da abubuwan baya da farin cikin cin abinci tare da abokai da iyali ko awara da zobo kosai da koko ko kuma ɗan wake da man gyaɗa kayan ciye ciye da abin sha na gargajiya ko yaushe yana ba da jindaɗi

jin daɗin cin abincin gargajiya babu wani abu dayafi daɗi kamar jin daɗin cin abinci mai sauki amma mai daɗi na gargajiya abinci mai laushi tare da abinci mai sanyaya rai ƙanshi ɗanɗano da aladar dake tattare dasu suna sa kowacce loma su kasance mai ƙayatarwa kai tunani kuna jinɗaɗin fankasau mai daɗi mai ɗan zaƙi da ɗanɗanon gero tare da kofi mai sanyi na kunun zaƙi ko kuma suna toya kosai da dan zafi daga cikin daga cikin tare da kofi mai sanyi na zoɓo mai ɗanɗano da ƙayatarwa banda ɗanɗano waɗannan abincin suna kawo tunanin kurciya kasuwanni masu cike da hayaniya inda ake sayar dasu da murmushi da kuma lokacin zai ɗaɗi tare da dangi da abokai ko waina da miyan taushe ko kuma kilishi da kunun aya abinci na gargajiya baya kar ya gaza kawo gamsuwa

kayan aikin noma tirakta da mahimmancinsa tirakta babbar mota ce da ake afanni da ita dan juyawa da shuka ƙasa feshi girbi da sufuri nau ikan tirakta na farko akwai tirakta me ƙafa biyu wanda ake amfani dashi da ƙanan go naki na biyu trakta me ƙafa huɗu ita don aiyuka masu nauyi se na uku tirakta na layin shuka da gonaki ita tuwa ita an amfani da ita don noma na musamman kayan aiki da tirakta ke jawo garma da arro da gyara ƙasa me shuka da me feshi dan shuka da feshin magun guna me girbi don girbi dasu fire fa'idodin amfani da tirakta amfani da tirakta tana rage ɓata lokaci kuma tana rage wahala tana ƙara yawan amfanin gona kuma tana rage asara

cire ciyawa da garma cire ciyawa da garma yana temakawa wajan hana ciyawa cin abinci da ruwa da ze amfanar da shuka matakai za ɓi nau in garma medacewa yi amfani da garma me lefe dan sare ciyawa asaman ƙasa da me tsini don ciyawar dake da zurfi zaɓi lokaci me dacea cire ciyawa lokacin da ka sake da ɗan jiƙa kuma kafin ciyawa ta girma samar da iri yi amfani da dabaru masu kyau tare ciyawa daga tushe daga jeran motsi dan kada da cutar da shuka jefar da ciyawa daga gona afitar dasu daga gona don hana sake fitowarsu kula da gona bayan cire ciyawa tussau ta ƙasa kuma aduba gonar don hana sabuwar ciyawa girma fa'idodin cirewa yana hana girman ciyawa yana inganta lafiyar ƙasa kuma yana temakawa shuka da girma da kayu

bibiyar da kula da gona ta amfani da drone drone tana taimakawa wajen sarrafa amfanin gona inganta amfanin da albarkatu da yanke shawara ta hanyar samar da bayanai na sama a cikin lokaci na gaskiya fa'idodin kula da lafiyar amfanin gona yana damuwa na shuka cututtuka da ƙarancin abinci mai gina shuka madaidai cin noma inganta ban ruwa takin zamani da sauran albarkatu gano ƙwari da cututtuka fahimtar guraren dake buƙatar magani kai tsaye taswirar gona da hasashen girbi yana taimakawa wajen farawa da ƙimanta yawan girbi tsaro da bibiyar dabbobi kula da wuraren gona da motsin dabbobi daga nesa kalubale farashi mai tsada buƙatar ƙwararru masu sarrafa drone doka kan amfani da drone a wasu wurare drone tana taimakawa manoma da inganci da ingantar aikin gona rage asara da samun ingantattun bayanai

amba liya sauyin yanayi amba liya na ƙara muni saboda sauyin yanayi yana haddasa yawan ruwa da ke mamaye ƙasa dalilai ruwan sama mai yawa sauyin yanayi ya haifarda ruwan sama mai tsanani daskarewan ƙanƙara da tashi tekuna yana haddasa amba liya ayan kunan gabar teku yankar daji yana hana ƙasa shan ruwa yana ƙara haɗarin amba liya ci gaban birane rashin kyawawon magudanan ruwa yana hana ruwa ɗauka yanda yakamata illoli asarar raka a dukiya lalacewar amfanin gona raɗuwar cututtuka rashin arziki magani inganta magudanar ruwa da gini katanga rashe bishuyiyi da kula da ƙasa farin farkon gargaɗi noma me dacewa da sauyin yanayi

Tsin tsiya daga kayan asali zuwa ƙarshen samfura anayin tsin tsiya daga ciyawar tsin tiya da dabini ko gan yayen ganyan kwakwa tareda dunƙulewar katako ko bambu muhimman matakai asamar da tsin tiya da farko girbi hadda bushewa atara ganye sannan abusar dasu na biyu tantan cewa da yanke wa a gyarasu domin dedaita ɗau na uku ɗaurewa da haɗawa a ɗaure ganyen tsin tsiya sannan asaka sanda na huɗu gyarawa da shirya sayarwa akammala gyarawa kuma a shir yasu don kasuwa fa'idodi abin amfani da muahalli mai lalacewa cikin sauki mai ɗaurewa kuma yana tsafta cewa sausai hanyar samun ƙuɗin shiga ga al'ummomi karkara

Ganyen elephant grass. Ganyen elephant grass ciyawa ce mai girma da sauri mai tsayi kuma mai jurewa wanda ake amfani da shi sosai a harkar noma ciyar da dabbobi da kuma kiyaye ƙasa daga lalacewa Asalin sa daga Afurka amma an shuka shi a yankuna da dama na duniya masu yanayi mai zafi matsakaici saboda yawan? samuwar sa da sauƙin daidaituwa. Siffofin ganyen elephant grass Na farko, girma da sauri yana iya kai tsaron mita biyu zuwa biyar a cikin ƴan watanni. Yawan samar da ciyawa Yana bayar da ɗunbin abinci don ciyar da dabbobi tushe mai zurfi yana Yana hana lalacewar ƙasa da inganta tsarin ƙasa. Jurewar rani Yana iya rayuwa a wuraren da basu da ruwa mai yawa amma yana fin bunƙasa. idan ana samun ruwa sosai jajayen ganye da manyan jiki yana da inganci sosai ga dabbobi kuma yana taimakawa wajen tare iska Amfanin ganyen elephant grass Na farko, ciyar da dabbobi yana da sinadarai masu gina jiki sosai waɗanda yasa ya zama abinci mai kyau ga shanu awaki da tumaki Ana iya ba wa dabbobi a matsayin ganye ciyawa ko kuma bushashen ciyawa Yna inganta samar da madara a cikin shanun kiwo Na biyu kula da ƙasa da kariyar gona Ana shuka shi a wuraren da ake fama da lalacewar ƙasa domin hana rugujewar ƙasa aa gona ma tsafta ana amfani da shi a matsayin katanga ta? don hana? nNa uku samar da man fetur Na halitta watau "biofuel" saboda yawan? da yake samarwa Ana amfani da ita wajen samar da makamashin "bioenergy" ana iya juya shi zuwa ethanol ko biogas don amfani a matsayin madadin wutan lantarki ko iska Na hudu, katangar iska da kariyar gona saboda tsayin sa dayawa ana shuka shi domin hana iska mai ƙarfi daga lalata gonaki yana samar da inuwa dake kare musu shuke shuke kama kuma yana bada mafaka ga ƙwari masu amfani.

Shagon sayar da YaYan itace shagon YaYan itace yana tayar da sabbin YaYan itace daga ƙananan rumfuna zuwa manyan shaguna baban fasali shagon siyarda YaYan itace nau uka ina sayarda YaYan itace kamar kankana ayaba mangwaro na biyu inganci ana tabbatar da sa babbin YaYan itace marasa lahali na uku ajiya ana amfani da kayan ajiya lo firiji da karesu na huɗu farashi yana dogara da nau in YaYan itace da yanayi na biyar hidiman abokan ciniki yana bada sha warwari kan zaɓi da ajiya fa'idodin shagon taradda yaran itace na farko tana sauƙaƙe samun sabbin YaYan itace na biyu yana temakawa monoma na gida na huɗu yana inganta cin lafiyayyen abinci

Soyayyen kayan garin fulawa kamar cin-cin. Soyayyen kayan garin fulawa hanya ce da ake amfani da ita a girke-girke daban daban don samar da abinci mai laushi ko farfasa dake da daɗi. Ɗaya daga cikin shahararrun kayan fulawa da ake soyawa a Najeriya da Afurka ta yamma shine cin-cin wannan ƙananan abinci mai farfasa ana yin sa ne daga ƙullu sai sauƙi kuma ana soyawa har sai ya zama launin zinariya sinadaran da ake amfani da su wajen soyayyen kayan fulawa babban sindaran da ake amfani da su wajen yin cin-cin da ire-irensa sun haɗa da fulawa shine tushen ƙullun suga yana ƙara daɗin abinci man shanu ko margarine yana sa kayan fulawa suyi laushi da ɗanɗano ƙwai yana taimakawa wajen haɗewa da kuma ƙara laushi madara yana ƙara ɗandano da ƙamshi Nutmeg ko Vanilla don ƙara ƙamshi da daɗi Baking powder yana sa ƙullu yayi laushi da fanfasa Mai ana amfani da shi don soyawa Yadda ake Yadda ake soyyayen kayan fulawa kamar cin-cin. Kada ƙullu. A haɗa fulawa, suga, baking powder, da nutmeg kafin a ƙara man shanu, ƙwai, da madara Murza ƙullu A murza ƙullu har sai yayi laushi da haɗuwa da kyau Yanka ƙullu A birgima ƙullu sannan a yanka shi ' cikin ƙananan ƙurabai ko dogayen siffofi Soyawa A zuba a cikin mai mai zafi kuma a bar shi har sai ya zama launin zinariya cirewa da sanyawa a cire daga mai a bar shi ya tsane a kan takardar tsane sannan a barshi ya huce kafin a adana shi.

Shirya ɗanyen ayaba don ranan kasuwa Ayaba na daga cikin ƴaƴan itatuwa da ake ci da kuma kasuwanci da su sosai a duniya don haka yana da mahimmanci a shirya su da kyau kafin ranar kasuwa domin tabbatar da lafiya na ƴaƴan itace inganci da kyawun sayarwa Mataki don shiryar da ɗanyen ayaba don kasuwa Na farko, yanka ɗanyen ayaba lokacin girbi ana yanke ayaba idan sun isa girbi amma har yanzu suna da ƙarfi suna da kore domin su ƙara nuna? bayan an yanka su yanke su cikin hankali ana amfani da adda mai kyau ko wuƙa mai ƙarfi don yanke su ba tare da ɓata ƴaƴan itace ba Guje wa rauni Ana Ana sauke ɗanyen ayaba cikin hankali domin kada ya fashe ko ya samu lahani Na biyu, tasftacewa da warewa cire datti Ana cire duk wani ƙazanta, ƙwari ko ƴaƴan da suka ɓaci Ware ayaba bisa inganci Ana tantancewa wurin tabbatar da cewa su dace da sikelin girma da lafiyan sayarwa gyara ganyen da tushen ayaba? A na yanke ganyen ko rassan da basu da amfani don sauƙaƙa jigilar su. Na uku, Tsarin jajircewar girma da ajiya barinsu su nuna da kansu idan ana shirin? sayarwa nan da nan ana barin ayaba su nuna cikin iska mai kyau don cimma mataki da ya dace hana nun da wuri idan ana shirin sayar da su daga baya ana adana su? a wurin da bai da rana sosai domin hana su nuna da sauri Hana lalacewa wasu ƴan kasuwa suna amfani da? don hanzartar da nuna Na hudu Shiryawa da jigilar kaya amfani da ganeyn ayaba ko jakunkuna Ana rufe ɗanyen ayaba da ganye ko jakunkuna domin kare su daga? karyewa yayin sufuri jigilarsi cikin hankali Ana ajiye su a tsaye ko a shimfiɗa su a cikin mota ko babur don hana su yin lahani Isakr jirgin sanyi ana tabbatar da daidaiton iska don hana su zafi da saurin lalacewa.